Ekinoni kyemereire kumbali kwayo ni kumpi we kiri waliwo ebya kiragala ebimuli no busubi obutono tono buwanvu

Omukazi asuntumaire wansi abeese omwana emigongo nga omwana ono atendwikwe ali munimiro alikulondamu isubi bwa lisoloza awalala.

Endhoki dhili ghano dhingila bwedhifuluma ekiyumba ekya dhitebwamu mwedhighangaalilra, nokukolera omwo buli kyetagisa.

Ekigogo ekiriku n'eitooke eriva okweghetamu, n'endagala edhindhi edhiri kubigogo ebindhi, okumpi n'enhumba gyebaserekesa amabaati n'okukubaku amabaati kumbali

Egilasi eri mu ebyo kunhwa, bagiteire ghano aghali obumuli obwa kilagala nho bubagho obuli ghanho obudholige dholige.

Bendera eda mawanga agendawulo demerezeibwa donadona awalala okulaga buli nsi bendera yayo bwefanana